Atye ka neno mego ma obyelo latin i ngeye en oboyo wiye ki bongo ma nen obedo kitenge kitenge okwara ocwak ocwak en oruko kor bongo ma tye tar obedo te polo te polo oruko tiko i ngut cinge okule calo ngat ti ka twomo pii i kulo

Atye ka neno dano ma tye ka tic ki compita okubo ocito tung ite en oilo cinge lakucel malo oruko bongo macol tye ka gudo compita

I cal man aneno cal laco ma oruko bongo ma ongolo ongolo okwara ki ma obedo calo te polo te polo oketo gin labo dong macol i dogge ma oumo wa ume

Atye ka neno ka ma ki gwoko iye kodi yen ma gipito kun gipitogi ki lobo i kavera ma kiyubo dong gin ti ka nen mabeco ma kumgi nen ma obedo alum alum meno potgi

Aneno bar madit ma trackta tye ka jwero lumme di bar-ne obedo alum alum ki tung i ngeye kuja tye yen ma ojine ma obedo alum alum